Paaliyamenti ya Uganda ne oluguudo ne bbendeweera za Uganda mulimu n'emmotoka.

Eryato ery'amatanga ku mazzi g'ennyanja eyeetooloddwa ebirime, emiti kw'ossa n'enjazi mmazzi.

Ebizimbe eby'enjawulo okugeza arcade abasuubuzi mwe batundira ebyamaguzi byabwe. Omuzikiti ab'eddiini y'Obuyisiraamu mwe basaalira.

Empologoma bbiri nga ziri waggulu ku muti empologoma kisolo kya maanyi nnyo era kimanyikiddwa nga kabaka w'ensiko. Empologoma mu Buganda muziro era bagyeddira.

Eggana ly'ente eriri mu kkubo ery'ettaka erirundirwa omulaalo aweese omu... omuggo emabega ku mugongo gwe. Ente nsolo mu Buganda ezeddibwa era nga za muwendo nnyo eziku... ezivaamu ebintu eby'enjawulo okugeza amata, ennyama n'amaliba ebyeyambisibwa abantu mu mu bintu bya buli bya buli lunaku.

Ebisolo eby'enjawulo mu kkuumiro ly'ebisolo okugeza embogo, embogo kisolo kinene ekyefanaanirizaamu ente, ekiyina amayembe era mu Buganda muziro.

Ebirime eby'enjawulo okugeza ennaanansi, kkaloti, green paper, ensujju, emicungwa, amapeera.

Oluguudo olulimu ebidduka eby'ebika eby'enjawulo okugeza emmotoka ez'obuyonjo, ppikipiki. Emiti egiri mu langi eya kiragala n'ebizimbe n'ebipande ku mabbali g'ekkubo.